Umutu abesema makono, makono gene gamiliya, a'ambile guchupa gulimo mezi geta buwuka mukono ali kamina, kamina kametsi gene ga'ze mu mu chigalabo chekumugono munyelezi amala eyake ete buwuka mukono nenga agwatile mpeta mumukono gwee.. mukono munyelezi kwesi ali kuminila nga agwatile changazi agwatile zingubo zimali

Inyanza iye gamezi nenga mezi gene magali gakolele ni gamayengo nenga mwigulu namufeeli alimo, nenga iny i- i- inyanga yakubile ku mezi kwene,i nyanga yene yatusile buwanga bulimu nga bwa yellow bugali nenga inza- i- inyanza nayemo iko emasamasa bu buwanga bwene bwenyanza

I'gaali baboweleko madote ba badidile ni kashendo niono madote gano galeme gukwa, i'gaali wene ilimo ni bitala mumaaso, ba ilimo ni ku ngubo ku tandalafu, madote gene kutuulo gwene bagwatisile mu bifata, agandi baboyele gungaji babowele musipi nenga bekasile ku lugudo, lugudo lwene lwo lwe litaka nenga batako ni maramu nenga mumu kwa kasile mugali ni kutuulo kwene kwe lugudo kuliko bunyaasi bwabonekele bubisi ate bwademba bulaayi

Ipanga ne inkumbi babitele adwena nenga inkumbi bama kulimila nenga bajikonesele asi kwitaaka nenga awene binyaasi bilikawo abutu wene isi bama kulima nenga ipanga ne ne inkumbi basigaaleko litaaka nenga mumu gwa kasile gwamulikile ku ipanga yene ne inkumbi.

I'kafu yaleya zinziga nenge ntandalafu zinziga zene zabila nenga yemile mumu gwa kasile, isi yimile iliwo chiyu bakubila bibawo batako ni kamabati, mabati kene kakadiwa, nenga e'kafu wene e'tandalafu nenge iliku chiyu chene tsimbawo zene bawagako ni irangi ya blue ni bunyaasi buliwo ni chiyila chiliwo chelitaka, dayi yene zinzu ziliyo, zosizana bawaka e'rangi i'waanga zili zili ni gimilyango mi mitandalafu ni chidomoolo cherangi yenebinzali bachitele mumulyango mumulala

Bana babili bemile kukayila, kayila kene kali muchijewa, nenga zikafu zili zidatu indala emwanga zi kindi imali nenga mutwe muwanga, gyindi ilimo ilimo bumali ni buwanga kuluda, zili kozilya bunyaasi nenga awo ba mugunda weboyele i'leesu nenga ali ni kayimbo egamile kukayimbo, nenga mumu gwakasile bunyaasi bwene bwaneta ni gyimisaala nagyo gyiliwo, misaala gyene kejili mileyi nabi nenga idayi misiitu gyabonekele ni bunyaasi nabwo buliyo bubundi bugali nenga zikafu zo zili kozilya bunyaasi, Bana bo bemile kukayila

Inzu ye ga mabaati makade nenga mu mwi dyango mu mu mu lyaango ni dilisa ye kumukono mulayi begulewo nenga mu lyaango mwene mulimo ka mulimo kagubo nenga kagubo kene kachi kachikubimba mwosi mwene, idaayi yabonekele chidomolo chiliyo ni ni bunyaasi bwabonekele idaayi yene, ku lwanyi kwene kuliko nakwo bunyaasi nenga inzu yene bajiyaka i'laanji imwaanga ni imaali, lidinisa bajiyaka ye kumukono munyelezi yabonekele bajiyaka ilanji ye blue, i'daayi zinzu zindi ziliyo ni gusaala gwabonekele nenga ni gumumu gwakasa.

I'nzuchi, i'nzuchi ili muchimuli chitandalafu, i'nzuchi yene iliko moya nenga chimuli chene chitandalafu ate chamiliya nenga mumu kwa kasile ko, nenga moya gene ge inzuchi yene mawaanga, nenga e'nzuchi yene ili kumasamasa zipapa ili muchimuli chene agati nenga kamumuka kasile kutuulo kwene kwechimuli

Chitimba bachikubile bachikalagilemu batelagileko ni bubawo, bachikalagilemu bateleko zingoko, zingoko zene betele batele ku motooka kungaji nenga imatooka yene baji gangulagile nenga um umuseza gundi ali kutulo agwatile esawa a'ambile ni Simu mukono ugu batu bandi bali idayi ugundi agwatile chikofila chitandalafu nenga emotooka yene imwanga ni gumumu nagwo gwakasile nga zingoko zene zingali ate zamiliya, ze ze ziliga mugati mwene mu chitimba

Umutu emile kuka'jinji kali kutuulo kwe gamezi, nenga meze gene geza gakubana geza ga..ga geza mayengo kuba nenga gesunda gabuka mungaji, gabuka mungaji nenga mumu kwa kasile nenga mutu emileko nenga mezi gene i'nyanza yene yamiliya

Baatu bakasi babili bali kunayikonta nenga naye bipila naye bidomolo biliwo, umukana mudwela alikusunda meezi gene nenga bali badatu gundi abonekele kadekati naye emile idayi nenga igaali naye ili idayi wene ugundi awambile chuuma chene alikussunda meezi bateele chipila meezi gazemo nenga mumugwakasile idayi wene iliyo lusuubo bankileko zingubo ni gimisaala giliyo inzila naye iliyo bidomolo bindi biliyo kebiliko kunayikona kwene batele busa kutulo

Umuseza agwatile zingubo zimali ni kofila itandalafu kumutwe ekale kuchudomolo chiwanga kyidomolo agwadile ni zingato zimali kyidomolo kyindi kyiliwo kyayifumbako, kyidomolo kyene kya yellow nenga hawene hesi ekale bichafu biligawo kyifolisa kyiliwo ni kyiyu kyiligawo bakubagako bibawo idayi bichafu biliwo badumawo kasasilo kagali bipapula nenga aliwo umuseza emile mubupapula mwene, bifaata nabyo biliwo batamo biitu ni gumotoka guli idayi gwabonekele ni zinzu ni gusaala.